Omusajja ng'ayambadde ekkooti oba ekizibaawo. Ng'ayambadde n'empale eya mutema oba ennyimpi. Akutte eddobo nga avuba byennyanja. Omusana nga nagwo gukubye ku mazzi mu nnyanja.

Omulaalo ava, ava oba atwala okulunda ente kirabika ali mu kyala okusinziira ekkubo ke liri nti lya ttaka eeh ate ente zirabika nnyingi. Okutwaliza awamu ziyinza okuba azizzaayo olw'ennyumba eziyiseemu eziri mmaaso eri so ate n'omusana engeri ekisiikirize we kikyuse nga kiri ma mugongo gwe kirabika budde bwa kawungeezi so annyuka, eeh.

Amaato abiri gasibiddwa ku lubalama lw'ennyanja, ku mabbali kuliko omuddo, omuddo ogw'ennyanja oba ekiyitibwa ekiddo, amaato galabika ga bavubi.

Omusajja nga yeekapise bulungi oba yeesibye bulungi byonna ebitaasa ng'ovuga piki. Atudde ku pikipiki ennene nga ali mu kkubo, ekkubo eppanvu. Ku mabbali ge kuliko emiti emimpimpi.

Ssente za Uganda ez'enjawulo okuli olukumi, enkumi bbiri, omutwalo, wa wamu n'emitwalo etaano nga zonna ziriko ebifaananyi eby'enjawulo.

Edduuka agamu ku gatunda ebintu ebikolerere oba ebyekinnansi. Okuli omulere, okuli ensaasi, ebikopo, okuli amasaati, amasowaani awamu n'ebirala byonna nga bitundibwa.

Omwami n'omukyala batudde ku ppikipiki ng'omwami alabika y'avuga ate omukyala ye musaabaze, bali ku nkulungo. Enkulungo nga waliwo ekifaananyi eky'ezzike awamu n'akapande akalaga nti okwata eno yokka.

Emiti emingi nga giri mu kikko, ku mabbalimabbali waliyo obusozi ate eri awasembera aw'emiti nnengerayo amazzi awamu n'olufu olweru nga luva waggulu lukka wansi.

Ndaba ennyumba eserekeddwa amategula nga ya kkalina awamu n'endala nga nkaddekadde naye yo eserekeddwa mabaati. Mmaaso gaayo waliyo oluguudo oluyitibwa olwa mamba, ate ku mabbali ga g'ekkubo ng'osaze waliyo akatimba.

Ekleziya entukuvu eya Lubaga Cathedral eno nga Ekleziya ye y'Abakatoliki wonna mu Uganda era ye Ekleziya enkulu ng'esumbibwa Ssaabasumba.

Engalo ez'ekikula ez'ebikula ebibiri okuli ez'omuntu omukulu ezirimu ekirime ekya kasooli n'ez'omwana omuto oba omuvubuka ezibisse ku ngalo ez'omuntu omukulu.

Ekyennyanja eky'ekika eky'engege kye kiggyiddwa mmazzi nga kito olwa ssayizi yaakyo nti kuba kisobola okugya mu ngalo era nga kiramu olw'okwasama.

Emu ku kkanisa mu Uganda nga ezimbibwa. Eserekeddwa amabaati ga bbululu era ku sayidi bagizimbiriddeko obutegula. Mu maaso bagikoledde awabeera ekisiikirize. Abasajja abamu bali waggulu abalala bali wansi bonna bazimba.

Omwana omuwala ng'alabika musanyufu ayambadde engatto ez'ekikondo ayambadde ne ssikaati eya kkaki waggulu ayinako essaati enjeru ng'alabika agenda oba ng'ava ku ssomero.